Nèk bu jàngee kaay yi ay talibeh nekka fa ñiy doon gór ñee doon jigeen am ay tabull yu bari yu fa nèkka kee taxaw doon jigéen am yi nèkka ci borbee sol yu weex.

Ay nit nekka ci bereb taxaw di wone seen naxar ci wàllum yobu jigeen àll ci anam bu baaxuut gñee doon góor ñee doon jigéen.

Ay taalibe nekk ci nékk bu mag, toog di jànga sen tiiriy sol lu weex, ñee doon góor ñee doon jigeen.

Nyatti góor yu ñuul, taxaw ci bereb, ñee sol mbaxana am ku solul mbaxana, tiyé beena bey bu ndaw, am kuy génnee ndox ci gémminyam bi di ku jëmale ko ci kaw béy bi.

Yoon bu ay nit nèkka ñi gàddu ay pan ñi gàddu ay sak ñe doon jigéen ñee doon gór ñee ñu ngi dox am ñu taxaw ay masini waruwaay benna bu jogé bor bi benna bu jogé bor bi am nék bu mag bu nèkka ci kanam.

Kerr bu ay nit nekk toog chibit yi am ñaari nit ñu nekk fufu kilifa. Am ku fa nekka waxambaane. Am ñaari jiggeen kiy toog ke taxaw ci ganaaw am ñatti xale yu kaay gaddu.

Bari bu jàngeekaay, am ay taalibe yu nekka ci biir nekk bi, doon ay ndaw, appa doole bi yépp ñi gi taxaw, ngir nduroo waale mbuba, am kelifa bu taxaw boor be.

Neek bu ñaaree nit taxaw ñuy dendoo kiy doon goor kiy doon jigeen kiy xees kiy xeereef giy solmu sóor ñuy nduroowale mbuba yu sol.

Bunta bu nekka ci réew mi Gambi, bi ñuy yëngu di jàppale nit ñi, ci wàllum õ ak woote, fepp fuwaay muna nekka ci réew mi.

Am jigeen bu nekka ci biir nèeg tahaw, am riddo bu nekka ci ganaawam, sol lu rafet, lettu dal di nekk Ku ñuul.

Neekk bu ay taabul neke be neke ci digga be neke ci boorbe am tuugu bu fa taxaw am ay ñaari armoor yu neke ci ganawam.

Jigéen, bu taxaw ci berëb, berëb bu am ay ñax, am ay garab yu em, am garab bu mag bu nek si ganaawam, mu dal di sollu ba rafet, taxaw solu mees, dal di neekë ku xees.

Bereb bu nekka ci taati perer yi, am ay nit yu fotook, niito ñée taxaw, oppa doole bi yépp nekka fa ay gune, am ñax bu nekka ci péggi ndox bi.

Bëreb, bu ay nit nekk ñi ñuy dox, ñi ñu ngi taxaw, ñi ñ ngi sëgga, ñi ñu ngi toog am ay picca yiy naaw, yi ñi ngi taxaw am ay gaal bi nekk, si pegga gi am ku toog si kaw waruwaayi mbaam.